Efa vita tokoa moa izao ny fanamboarana ilay rovan'ny Madagasikara ka misokatra ho an'ny rehetra ny fitsidihan' izany ; kanefa ny ankamaroan'ny olona mankany dia hanao zavatra hafa.

Boky fampianarana ho any zazakely, mampiseho olona roa miresaka mombana hira malaza iray amin'ny tenim-pirenena roa samy hafa izay samy mipetraka ambon'ny seza sady mitafo lamba no manakaiky afo.

Misy tovovavy iray, zarazara hoditra, lava volo, mikipy maso, manao akanjo mihaja, kapa, no mijoro ao anaty efitrano fianarana eny amin'ny anjerimanontolo.

Somary ratsy ny andro ary manerika kely mihitsy aza ka malama tsy misy ohatra izany ny arabe kanefa tovolahy miisa roa izay mitaingina kodiaran-droa no mandeha mafy.

Tena tian'ireo tanora tokoa, indrindra moa ireo ankizy kely ny mihinana ireny karazana fatin-kanina ireny, kanefa tsy mahavoky akory fa vao mainka ary mahanoana.

Fianakaviana iray izay avy ny an-tsena no nanapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny toeram-pisakafoanana lehibe eto Antananarivo renivohitra, hihinana mofomamy.

Tranombarotra lehibe iray, eto Antananarivo renivohitra no ahitana kojakoja maro mandeha amin'ny heriny herinaratra tena ilain'ireo mponina.

Ny vehivavy rehetra maneran'izao tontolo izao, amin'ny ankapobeny, tsy mifidy saranga na salan-taona dia tia mikarakara vatana avokoa, ary mampiasa akora maro ahositra izy ireo amin'izany.

Izaho ve no tsy mahafantatra sa fatin-korontana voro-damba dia lazaina fa zava-kanto sy asa tanana tena tsara ? Asa hoe mba iza loatra no nanao an'izy io !

Na efa maro aza ireo fitaovana moderina fampitana vaovao dia mbola tsy very lanja ny gazety toy ny midimadagasikara.

Mpampianatra iray no nanontany an'ireo ankizy kilasy famaranana hoe : an'iza ilay sainam-pirenena izay nataony teny amin'ny solaitra be ? Tsy nisy nahavaly avokoa izy ireo.

Toeram-pivarotana kely iray, amoron-dalana, izay tazomina vehivavy, teratany Malagasy, akaikina mpanety, no ahitana kojakoja maro ilaina ao an-tokantrano.

Ny tanjonay anio dia hividy firavaka ho an'i Neny mba atao fanomezana azy amin'ny tsingerintaona nahaterahany ka ireny fatao amin'ny tànana ireny no nosafidinay.

Tena lafo loatra kosa aloha ny vidina finday izay varotana eny amin'ireny tranombarotra lehibe ireny. Aleo ihany angamba manafatra na mividy ireo izay efa niasa.

Hoy ilay fiteny malagasy iray hoe :" Ny fianarana no lova tsara indrindra." Koa izay no namporisika ireo mpitondra fanjakana hanorina fotodrafitrasa maro.

Na dia efa trano vita amin'ny fitaratra na milalotra simenitra aza no ataon'ny olona ankehitriny dia mbola misy ihany ireo izay mijanona amin'ny fomba nentim-paharazana.

Maro ireo fitaovana ilaina rehefa handefa zavatra amin'ny fahitalavitra ka raha toa tsy mahay an'izany dia aleo mitandrina ka miantso manam-pahaizana.

Tranom-bakoka iray eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazana asatanana maro tena mahavariana sy mahatalanjona ireo mpitsidika.

Ny sarety dia isan' ireo fitaovana iray entina hitondrana entana raha eto Antananarivo renivohitra no resahina. Ary maro ireo mpivarotra no manan-karama azy ireny.

Ao anaty efitrano fianarana iray an'ny sekoky tsy miankina lehibe eto Madagasikara dia misy mpianatra maro, ao ireo izay mifantoka, misy kosa ilaozany miresaka.

Ankizilahy kely maro no milalao eo an-tokotany. Mety hanao fanenjika angamba, ka mamantatra fa : iza no ho enjehina voalohany ? Anisan'ny kilalao anay fahiny.

Maro tokoa ireo trano lehibe eto Antananarivo renivohitra no mila fanamboarana na fandrodanana mihitsy aza rehefa tsy manambola ny tompony fa tena mety hampididi-doza.

Tovolahy iray sahabo eo amin'ny dimy amby telopolo taona lava volo zarazara hoditra manao ambony akanjo miloko manga no mpitondra ilay fiara karetsaka eto Antananarivo.

Ny vehivavy rehetra amin'ny ankapobeny na tanora io na somary efa nahazo taona dia tia manaraka lamaody avokoa, ary mikarakara ny vatany ; ka maro amin'ireo mivarotra noho izany no manolotra fitaovana izay mety ilain'izy ireo.

Ny orinasa tsirairay avy na ny ato an-toerana na ny ivelany dia samy mamorina ny sary famantarana izay mampiavaka azy ; mba ho mora ho an'ny mpanjifa ny manavaka amin'ny hafa. Mety ahitana soratra izany ary misy loko toy ny mena na fotsy.

Fiara fitanteram-bahoaka iray izay mivezivezy eto Antananarivo renivohitra, miloko fotsy sy ahitana tsipika manga no nandray olona maro teo amin'ny toeram-piantsonana.

Tranom-barotra lehibe iray eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazana fitaovana maro izay tena manamora ny fiainan'ny olona toy ny fanaovana ranom-boankazo mandeha amin'ny herin'ny herinaratra.

Ny sary famantarana an'ilay orinasa ao amin'ny tambazotran-tserasera dia ahitana fitaovana fandokoana miloko volomboasary sy penina maro ao anaty fitoeran-javatra.

Tovovavy iray sahabo amin'ny dimy amby roapolo taona, teratany malagasy, zarazara hoditra, manao lokomena no falifaly fa andeha hamonjy lanonana.

I Madagasikara nosy lehibe iray aty amin'ny faritra Afrika dia manan-karena karazam-biby maro toy ny : Ragidro ; izay tena miavaka sy tsara tarehy tokoa. Mahasarika mpizahatany vahiny betsaka.

Ao anaty rano dia misy karazana bibikely iray izay tsy mbola fahitanay mihitsy, mitovitovy amin'ny sahona raha ny paoziny kanefa misy rambo.

Toerana ray, ao amin'ny tranom-barotra lehibe eto Antananarivo renivohitra, no ahitana karazana fitaovana maro toy ny baolina izay ilain'ireo ankizy.

Tovolahy maromaro, teratany Malagasy avokoa, avy ao amin'ny sampana tily, no miaraka mikorana rehefa avy namita iraka.

Boky iray izay nosoratana vadina filoham-pirenena Amerikanina teo aloha no be mpitady satria tsara hono ny zavatra nosoratany tao sady tena mahaliana.

I Madagasikara, nosy lehibe iray atỳ amin'ny faritra Afrika. Voahodidina ranomasina dia tena manankarena tokoa. Biby maro tsy fahita firy any ankafa no ao aminy.

Ilay horonan-tsary malaza be tamin'izany izay ahitana andininy telo dia tantara nalaina tamina boky iray tena nankafizin'ireo olona tokoa fa tsy natao an'ny ankizy kely.

Tena tia saka tokoa izahay mianakavy, ka nentinay nanaraka tany amoron-tsiraka, niala sasatra, ilay anay tato an-trano. Miloko fotsy izy io.

Misy tovovavy iray teratany malagasy, izay tia manaraka lamaody, no very firavaka tsara tarehy izay tena nanan-danja tokoa teo aminy.

Teo aloha kely teo tamin'ny mbola tsy nisy ilay kianja filalaovam-baolina dia mirenireny eny rehetra eny ireo tovolahy teto an-tanana saingy efa niova izany ankehitriny.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleotena dia samy manana ny sainampireneny miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay mety ho fangarona manga sy mena ohatra

Ny fiara vaventy na ihany koa ny sarety dia samy entina hitaomana entana avokoa raha eto Madagasikara, ny kodiaran-droa kosa dia natao hifamezivezena.

I Madagasikara, nosy lehibe iray aty amin'ny faritr'Afrika voahodidina ranomasina dia tena manan-karena tokoa, karazana zava-maitso sy biby maro tsy fahita any an-kafa no ao aminy.

Nisy lolo iray miloko mainty somary ngeza nihantona teo amin'ilay fitoerana fasiana voankazo, misy milaza hoe lolo-paty izy ireny.

Tovovavy malagasy miisa enina izay mbola mpianatra avokoa no miaraka maka sary eo am-povoan-dalana. Ao ny manao solomaso, ny misatroka ny manao kapa ny manao kiraro.

Rindrina iray izay eto Antananarivo renivohitra no nasian'ireo olona dokam-barotra momba ny fihetezam-bolo sy maro hafa.

Maro tanàna sy toerana kanto moa eto Madagasikara mampite hitsidika erỳ ; kanefa vitsy amin'ireo mponina ao aminy no afaka mandeha manao izany.

Tranombarotra lehibe iray izay eto Antananarivo no mivarotra karazana kojakoja ilaina ao antokatrano toy ny seza izay mazaka olona miaotra ny folo

Tranombarotra lehibe iray eto Antananarivo renivohitra no mivarotra kodiaran-droa maro izay tena tsara sy ankafizin'ireo Malagasy.

Tamin'izahay mba nandehandeha dia nahita karazam-boankazo iray hafakely teny an-tsena. Ny ao anatiny dia zavatra malodalodaka ohatran'ny hoe tsy mampite ihinana izany.

I Madagasikara : nosy lehibe iray aty amin'ny faritra Afrika, voadidina ranomasina dia tena manankarena tokoa. Maro ireo toerana kanto mahasarika mpizaha tany manerana an'izao tontolo izao.

Anisany tena nahagaga ny maro ny fiovana anarana sy sary famantarana an'ilay toeram-barotra lehibe eto Antananarivo, mety niova angamba ny tompony.

Ny vehivavy rehetra manerana izao tontolo izao, tsy mifidy saranga na salantaona amin'ny ankapobeny dia tia mikarakara vatana avokoa. Maro arak'izany ireo akora izay ahosotra ilain'izy ireo.

Tovovavy iray teratany malagasy. Sahabo eo amin'ny enina amby roapolo taona, lava volo, maranitra orona, fotsy fihodirana no maka sary mitsikitsiky eny amoron-dalana.

Tena tia mandehandeha mitsidika an'i Madagasikara izahay iray fianakaviana. Ka tamin'ity indray mitoraka ity dia toerany iray voadidina tendrombohitra sy feno zava-maitso no nosafidianay.

Ny boky dia isany ireo fitaovana entina hampianarana sy hampitana fahalalana maro ho an'ny olona indrindra moa ireo ankizy sy tanora.

Ny boky dia isan'ireo fitaovana entina ampianarana sy hampitana fahalalana maro ho an'ny olona indrindra moa ireo ankizy sy tanora izany.

Mbola tsy nirava angamba ireo mpianatra. Avy ny orana kanefa tsy nanakana an'ilay renim-pianakaviana niandry ny zanany izany. Tsy nitondra elo izy io.

Lehilahy mpihira no sady mpanao politika malagasy iray no tsy dia heno intsony tato ho ato ; asa hoe naninona ? Kay lasa niala sasatra tany ampitan-dranomasina izy. Miala amin'ny mahazatra e !

Tovovavy kely iray sahabo amin'ny efatra ambin'ny folo taona, fotsy fihodirana, lava volo, mibaby kitapo, manao ambony akanjo miloko mena sy kiraro no aterin'ny zokiny handeha hianatra.

toeram-pisakafoanana iray izay ao Antananarivo no mahasarika sy mahavariana indray ireo olona ao amin'ny tambazotra serasera noho ny hakanto sy hatsaran'ny sakafo izay aroso ao aminy.

Eny amin'ny sisin-dàlana iray, eto Antananarivo renivohitra, no ahitana solaitra lehibe misy dokam-barotra ana orinasa mpivarotra entana.

Mpilomano iray no sendra nahita karazam-biby maro tena goavana tokoa tao anaty ranomasina. Tena akaiky azy mihitsy izany.

Tranom-barotra lehibe iray ana teratany malagasy monina sy mipetraka eto Madagasikara no mivarotra karazana sakafo ilain'ny mponina amin'ny andavanandro toy ny menaka, ny siramamy.

Tena diso fanantenana ilay tovovavy fa tsy mety nahita teny frantsay an'ilay boky tena tiany. Anglisy avokoa no hitany teny amin'ny toeram-pivarotana.

Efa lamaody indray izao na ho an'ireo tovolahy na ankizy vavy ny manao pataloha misy rovidrovitra ohatran'ireny lanin'ny aliaka ireny, ary ambonin'akanjo izay maro loko.

Renim-pianakaviana iray zarazara hoditra sahabo eo amin'ny roa amby efapolo taona, mifato-bolo no mivarotra karazana hani-masaka toy ny mofo akondro.

Tsy mety velona mihitsy ilay fiarakodia rehefa namboarina. Mety ao amin'ny ain-dehibeny ao mihitsy hono no misy fahasimbana ka hafarana avy any ivelany izany.

I Madagasikara, nosy lehibe iray atỳ amin'ny faritra Afrika. Voahodidina ranomasina dia tena manan-karena toerana maro izay kanto. Mahasarika mpizahantany manerana izao tontolo izao.

Vehivavy iray teratany malagasy, mifato-bolo, manao ambony akanjo miloko maitso no mivarotra karazana entana maro eny amoron-dalana.

Eo alohana olon-dehibe dia misy ankizy kely miisa efatra : lehilahy ny telo, zarazara hoditra, izay falifaly fa milalao.

Tovolahy maromaro no vonona tsara handrombaka ny amboara anio , amin'ny lalao baolina kitra satria dia fifaninana lehibe izay ahazoana loka omby izy io.

Toerana iray ao amin'ny tranombarotra lehibe eto Antananarivo renivohitra, no ahitana ireo karazan-tsakafo maro izay tena tian'ireo ankizy.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny, miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay mety ho fangarona mena sy fotsy ohatra.

Manana ny gazetiny manokana ny Fiangonana an'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Alahady no fivoahany izany ary indray mandeha isam-bolana ihany.

Tany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara dia vory lanona ireo vahoaka rehefa nantsoina hianatra ny tenin'ny Soratra Masina, ka ny ankizy dia mipetraka amin'ny tany, ny lehibe kosa amin'ny seza.

Eo ambony vato no ahitana fitoeran-javatra iray, izay miloko fotsy ary maitso ny sarony. Ahitana menaka ny ao anatiny izay manala tasy.

Lehilahy iray izay, mpanefy firavaka volafotsy na volamena no nanambaotra firavaka fatao amin'ny tanana, izay tena tian' ilay tovovavy.

Ny vahoaka Malagasy dia samy manana ny endriny mampiavaka azy avokoa. Raha ny tovolahy manokana dia ao ireo lava volo, fohy, zarazara hoditra. Misy kosa lava ranjanana, mainty fihodirana.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa izy reny amin'ny lokony izay mety ho fangarona volomboasary, fotsy, maitso ohatra.

Ny vehivavy rehetra manerana izao tontolo izao tsy mifidy saranga na salan-taona amin'ny ankapobeny dia tia mikarakara vatana, tarehy ary volo avokoa ka maro ireo fitaovana izay ilain' izy ireo.

Toeram-pisakafoanana lehibe iray ana-teratany Malagasy monina sy mipetraka eto Madagasikara no mahasarika sy manintona indray ireo olona maro izay mandalo noho ny tsiron-tsakafo miavaka haroson'izy ireo.

Tovolahy maromaro izay manao ambonin' akanjo maitso avokoa ankoatran' ilay mandohalika manao mena, no faly sy miramirana erỳ fa nandresy tamin'ilay fifaninanana baolina kitra nataon'izy ireo.

Mivarotra fitaovana maro ilaina ao amin'ny efitrano fivoahana ilay orinasa lehibe iray, ary manambara izy fa tsy tokony anao maloto eny ankalamanjana ny olona mba ho fitandrovana ny fahasalamana.

Ireny boky izay anaty sokajina resam-pitiavana ireny no tena ankafizin'ilay tovovavy ka izany no novidiany. Mampiala voly azy hono ireny.

Aoka ny volonao ho lasa famantarana anao. Manolotra vokatra manome haingam-panahy amin'ny volo tsara tarehy izahay ka aza misalasala intsony ary manjifa izany.

Vondron'olona tsirairay avy eto an-toerana na an'i ivelany dia samy mamorona ny sary famantarana izay mampiavaka azy, mba ho mora amin'ny ireo mpanjifa ny manavaka izay mpifaninana.

Mivezivezy eraky ny efitrano fianarana ilay mpampianatra no sady manazava ny lesona, izay am-pianarana. Vitsy anefa ireo mifantoka satria misy no hilaozany milalao finday.

Asa tanana malagasy novokarin'ny mpanakanto fanta-daza iray, vita amin'ny rofia, miisa telo amin'ny lokony : mainty, mena, volomparasy, izay miendrika biby tsy fahita eto Madagasikara.

Any ambanivohitra dia misy fianakaviana iray no nanapa-kevitra ny hiompy karazana biby maro toy ny kisoa.

Tovovavy iray izay tena tia mamaky tokoa, no mitahiry karazana boky maro ao an-tranony ; saika hananany avokoa na resa-pitiavana na politika.

Ny andiany faha iraika amby roapolo mitondra ny anarana hoe :« hary elatra » dia nanamboatra sary famantarana tsara kely miloko mena ary ahitana soratra miloko fotsy.

Tovolahy iray tera-tany Afrikanina mainty fiodirana, fohy volo, manao ambonin'akanjo miloko mavo, mibaby kitapo no milalao manamorona ny arabe.

Misy ankizilahy iray teratany malagasy vao enina ambin'ny folo taona monja ; manan-talenta amin'ny fanaovana hosodoko ; no nanapa-kevitra hanao izany ho asany.

Gazety iray no manolotra vaovao amin'ny teny frantsay ho anao eto Antananarivo. Manambara izy eo amin'ny lohateniny pejiny fa miantso ny fiombonan'ny firenena afrikana i Madagasikara.

Mifidiana ny tontolo vaovao amin'ny alalan'ny boky, avy amin'ny tantara foronina ka hatramin'ny tantara marina, dia ahita izay rehetra tadiavinao eto aminay ianao.

Mamboly voninkazo maro izahay eo an-tokotany, atao anaty gony na ihany koa tavoahangy plastika mba ho entina amidy rehefa mihalehibe izy ireo.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

Tovolahy iray teratany Malagasy, mainty fihodirana, lava ranjanana, lava volo, misolomaso, mitsikitsiky no mandeha mamakivaky ny ranomasina.

Toerampisakafoanana lehibe iray an'ny terantany vahiny monina sy mipetraka eto Madagasikara no mahasarika sy manintona indray ireo olona maro ao amin'ny tambajotran-tserasera noho ny hakanton'ny toerana ao aminy.

Feno kisarisary maromaro eo amin'ilay lamba miloko vonimboasary sy mavo ahitana fiangonana lehibe ary olona maro izany ao koa ny ragidro

mbola maro amin'ireo malagasy no manan-talenta amin'ny fanaovana asatanana toy ny poketra kapa kiraro sy ireo maro hafa ary manao izany ho asa fivelomana

Toerana iray izay ao anatin'ny tranom-barotra eto Antananarivo no ahitana karazan-tsakay, izay tena tsara sy mafilotra tokoa, ankafizin'ireo raim-pianakaviana.

Manan-danja sy anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona, indrindra moa ireo akizy sy tanora ny boky, satria manampy azy ireo amin'ny fitomboana ara-tsaina, sy mampita fahalalàna maro ireny.

Efa maro tokoa izao ireo karazana fitaovana fisotroana rano, misy ireo izay vita amin'ny plastika, ao ihany koa vita amin'ny vy. Samy mividy izay mety aminy ny olona.

Any amorontsiraka dia misy tovovavy teratany Malagasy miaraka Amina lehilahy teratany vahiny no mitaingina bisikileta.

Sambo lehibe iray miloko fotsy no miantsona ao amin'ny seranan-tsambon'i Toamasina, rehefa avy nitondra teratany vahiny maro hiala sasatra sy hitsidika an'i Madagasikara sy ny hakantony.

Tovolahy iray sahabo eo amin'ny dimy amby roapolo taona, teratany Afrikana, mainty fihodirana, fohy volo no manao akanjo tsara, manaraka lamaody, ambony miloko mainty sy kiraro.

Eny amin'ny rindrina no ahitana ny vidin'ireo sakafo, izay amidy ao amin'ny tranom-barotra kely iray eto Antananarivo renivohitra, izay tazomina vehivavy.

Tovolahy iray mainty fiodirana, misy volom-bava, fohy volo no miakanjo tsara tena manara-damaody maika hamonjy lanonana eto Antananarivo.

Raha eto Madagasikara manokana no resahina dia mbola maro amin'ireo malagasy no manao ny asa fivarotana ho fivelomana. Na ao amoron-dalana izany na anaty tranombarotra ary ahitana karazan'entana maro.

Tao amin'ilay vondrona firesahana an'ireo tia saka dia nafana ny ady hevitra ny amin'ny hoe : tsara omena sakafo mavesatra ve izy ireny, sa tsia ?

Misy toeram-pisakafoana iray, izay eto antananarivo renivohitra no mandroso mofo akondro tena mafilotra tokoa izay nahababo ireo rehetra nanandrana izany.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

Misy fiarakely maromaro miloko fotsy, maitso, mena ary volombatolalaka no mijanona eo amin'ny tokotany lehibe, samihafa avokoa ny tompon'izy ireo.

Vehivavy iray teratany Malagasy sahabo eo amin'ny fito amby roampolo taona, no mampidera ny volony izay tena tsara sy lava tokoa.

Tranom-barotra iray, eto Antananarivo no ahitana firavaka maro toy ireo fatao amin'ny tenda, izay miloko ranombolamena miendrika fo.

Raha ny eto Madagasikara manokana no resahana dia vanim-potoana fampidirana indray ireo mpianatra ho any an-tsekoly ka maro ireo fitaovana izay mety ilaina toy ny penina.

Misy vehivavy tsara tarehy teratany malagasy, lava volo, fotsy fiodirana, misolomaso, manao kavina sy lokomena, peratra, akanjo mihaja no maka sary.

Tsara sy tena mahasalama tokoa ny fihinana voankazo betsaka ; noho ireo otrikaina izay entiny toy : ny manga, voasary, goavy, akondro.

Manandanja sy anjara toerana lehibe eo aminy fiainan'ny olona, indrindra moa ireo ankizy sy tanora ny boky, satria manampy azy ireo amin'ny fitombona ara-tsaina ireny.

Lehilahy iray, teratany Malagasy, zarazara oditra, fohy volo, manao ankanjo ambony miloko mena, ambany mainty, mikapa, no mandoko trano.

Eo amin'ny fonosana boky iray izay ho an'ny ankizy kely no ahitana karazana biby maro, tsy fahita eto Madagasikara avokoa izy ireo.

Maro tokoa ireo toerana izay ahafahana mitsangatsangana fa ny ankamaroan'ny olona dia misafidy ireo izay misy rano ary zava-maitso manodidina azy.

Toerana iray ao amin'ny tranombarotra lehibe eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazana entana maro, toy ny zava-pisotro tian'ireo olon-dehibe.

Entina hanalana ny tahotra sy hampianarana ireo ankizy sy tanora ny fahalalam-pomba ary ireo maro hafa izay ilainy amin'ny fiainana andavanandro ny tily.

Efa ela tokoa izay tsy nihinanana hazandranomasina maro izay ka nanapa-kevitra ny tato an-trano ny hivoaka ary hamonjy toeram-pisakafoana iray izay mandroso an'izany.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

Misy tovovavy iray teratany afrikanina, mainty fihodirana, mitazona kitapo sy finday no manao akanjo tsara, tena manara-damôdy tokoa.

Mifidiana boky mifanaraka amin'ny taonanao sy ny sokajy ary tontolo mahaliana anao ary taddio fa ny famakiana dia fianarana mandrakizay.

Ahitana karazan'entana maro toy ny penina ary ihany koa hanina toy ny vatomamy sy ireo tsakitsaky madindinika tian'ny ankizy eo amin'ilay ramatoa.

Ny akamaroan'ireo akanjo izay amidy eny an-tsena rehetra eny ka tonga dia afaka anaovana eo no eo dia saika efa niasa avokoa avy any ivelany ihany.

I Madagasikara, nosy lehibe iray aty amin'ny faritra Afrika. Voahodidina ranomasina, dia tena manankarena toerana maro izay kanto tokoa. Mahasarika mpizahatany manerana izao tontolo izao.

Anisan'ny fitaovana entina hifamezivezena eto Antananarivo renivohitra ny fiara karetsaka; izay matetika dia entina tovolahy.

Tsofa sy famaky no fitaovana nokasain'ireo jiolahy entina hamakiana trano lehibe iray teto Antananarivo saingy tratran'ny mpitandron'ny filaminana mialoha izy ireo.

Tovolahy miisa roa ny iray misolomaso no nikarakara ilay sakafo maro izay tena mafilotra tokoa ary nahababo tovovavy betsaka.

Zazakely iray tera-tany malagasy, zarazara hoditra no nampatorian'ny reniny teo ambony fandriana rehefa lasa izy nandeha nisakafo.

Tamin'izahay niala sasatra tany ampitan-dranomasina tany dia mba niditra toeram-pisakafoanana iray izay tena nalaza tokoa tao amin'ny tambazotra an-tserasera ary dia afapo izahay.

Fiarakodia kely miisa telo, izay anisan'ireo fitaovam-pitaterana entina hifamezivezena eto Antananarivo renivohitra, no mijanona amoron-dalana.

Biby tsy dia fahita firy intsony raha eto Madagasikara ny soavaly ka tena faly izahay raha nahita anankiray miloko volontany.

eny amin'ny sisin-dalana iray eto an-tananarivo reni-vohitra no hahitana solaitra lehibe misy dokam-barotra ana orinasa mpamokatra savony mampiseho ny ahatsara ny vokany

Tovovavy iray teratany malagasy, zarazara hoditra. Manao akanjo miloko mainty no tonga nikarakara ny taovolony fa andeha hamonjy lanonana lehibe.

Toerana iray ao amin'ny tranom-barotra lehibe eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazana sakafo tiny ireo ankizy Malagasy.

Ny vehivavy rehetra manerana izao tontolo izao, tsy mifidy saranga na salan-taona amin'ny akapobeany dia tia mikarakara ny taovolony avokoa ary mampiasa menaka maro izy ireo.

Nosakanan'ny mpitandro ny filaminana izay mandrindra ny fifamoivoizana ilay fiara lehibe mpitondra entana satria tsy misy jiro izy io ka tsy manara-dalàna.

Ny tompon'andraikitr'ilay tranom-bakoka lehibe eto Antananarivo no nanambara fa rehefa faran'ny herinandro iny vao tena maro tokoa ireo mpitsidika, satria amin'iny no manam-potoana ny olona.

Tamin'izay nandeha niala sasatra tany amoron-tsiraka dia izaho no nirahana niantsena ka nahita karazam-boankazo hafakely izay mbola tsy hitako mihitsy teo amin'ilay mpivarotra aho.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay mety ho fangarona maitso, mavo, mainty, manga ohatra.

Ny orinasa tsirairay avy, eto an-toerana na any ivelany, dia samy mamorona ny sary famantarana izay mampiavaka azy ho mora amin'ireo mpanjifa ny manavaka amin'izay mpifaninana ; mety hahitana soratra izany.

Gazety lehibe iray izay mivoaka isan'andro eto Antananarivo amin'ny sarany arivo ariary no maneho eo amin'ny lohatenin'ny pejiny ny momba ny fandriam-pahalemana ny andron'ny enina amby roapolo jona.

Tena maro karazany tokoa ireo sokatra izay misy eto Madagasikara ary tena mahavariana ireo teratany vahiny maro tonga mitsidika antsika izy ireny.

Tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo, teto Madagasikara dia nanapa-kevitra ireo tompona fiara raitra sy lafo vidy hampiseho izany ho an'ny daholobe eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina.

Anisan'ny laharam-pamehan'ny vahoaka Malagasy tokoa raha ny fanamboarana trano, ao ireo izay mety hampanofa izany hanampiana ny fampidiram-bola na ihany koa hipetrahana ho any tena manokana. Maro ireo akora fototra ilaina toy ny fasika.

Ny katolika dia antokom-pinoana iray anisan'ny ngeza indrindra eto Madagasikara, izay ahitana mpino maro sy fiangonana tsara tarehy.

Tsy dia tia mampiasa taratasy manokana ny malagasy rehefa makany amin'ny toeram-pivoahana fa maro ny mampiasa gazety efa tonta izay tsy miasa intsony hifirana.

Misy sary sikotra iray izay ahitana : hazo lehibe, any ambony ny fakany, eto Madagasikara ihany no misy azy io ary tovolahy miisa roa no amidy ao amin'ilay toeram-pivarotana.

Izay indray vao mba miseho vahoaka ilay mpanao pôlitika malaza teo aloha mitondra ny anarana hoe : Monja Roindefo ary naneho ny heviny izy momban'ny toe-draharaha pôlitika ankehitriny.

Ny vehivavy rehetra, manerana izao tontolo izao, tsy mifidy saranga na salan-taona dia tia mampiasa lokomena avokoa, satria mahatsara endrika izy ireny.

Eny amin'ilay toeram-barotra amoron-dalana iray no hahitana karazana sakay maro samihafa. Misy amin'ny lokony maitso, ao ihany koa ny somary volomboasary. Tena tian'olona moa izy itony.

Gazety lehibe iray izay mivoaka isanandro eto Antananarivo, amin'ny sarany dimanjato ariary no manambara eo amin'ny lohatenin'ny pejiny fa mampidi-bola ho ana renimpianakaviana iray ny sakany.

Mba ho fanatsarana ilay sekoly tsy miankina iray eto Antananarivo dia nanapakevitra ireo tompon'andraikitra ny hanisy kisarisary eo amin'ny rindrina anatiny.

"Tsy manan-jo ny handiso intsony ireo ministra vaovao" izany no ambaran'ilay gazety iray, tamin'ny daty ny alakamisy valo ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo.

Tsy dia mahita firy intsony i dadabe ; ka irony fitaovana fandrenesam-peo no tena ankafiziny sy ilainy ; indrindra moa mba hienoana vaovao.

Tovolahy Malagasy iray, izay tena manan-talenta tokoa raha eo amin'ny faritra misy azy, no nanao sary tamin'ny solaitra, ahitana tontolo ambanivohitra mahafinaritra sy maha te-honina, misy mpivady avy niantsena.

Ao Antananarivo renivohitra no tena ahitana olona maro, sy fiarakodia mifamezivezy. Ka betsaka noho izany ireo olona no mampiasa kodiarandroa hialàna amin'ny fitoanan'ny fifamoivoizana.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

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony, izay mety ho fangarona mena sy maintso ohatra.

Simba ilay fiarakodia ka ao amin'ny hisatrany ao hono no misy olana. Voatery soloina izany, kanefa tsy ahitana an'io mihitsy eto an-toerana fa tsy maintsy manafatra.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

Tovovavy kely miisa roa sahabo eo amin'ny dimy amby roapolo taona teratany malagasy. Mibaby kitapo ny anankiray no nanapa-kevitra ny hitety an'i Madagasikara.

Eo amin'ilay hosodoko iray dia misy lehilahy toa miseho milay. Mpitarika sarety angamba ny asany fa tena tsy rototra mihitsy izy mba hanampy ilay vehivavy sady mitaiza kely no mitondra entana.

Mpanamboatra fatapera no asan' ilay rangahy ary maro ireo olona tonga eo aminy manjifa izany satria dia tena mitsitsy tokoa io fitaovana iray io raha oharina amin' ireo izay any an-kafa

Tsy mifidy na andro na alina ny filalaovana baolina kitra ho an'ilay tovolahy iray izay tena tia izany satria dia tonga foana izy isan'andro miaraka amin'ireo namany.

Saika ahitana solaitra lehibe misy dokam-barotra avokoa manerana ny sisin-dalana eto Antananarivo renivohitra. Maro tokoa manko ireo orinasa eto Madagasikara.

Ny koba dia sakafo iray vita Malagasy izay ahitana voanjo sy vary mifangaro. Tena tian'ireo Malagasy tokoa.

Tena tian'ilay tovovavy tokoa, ilay firavaka fatao amin'ny tenda, miloko ranombolamena satria litera miatomboka amin'ny anarany no hitany teo.

Vehivavy lehibe iray sahabo eo amin'ny efatra amby efapolo taona ; mainty fihodirana, misatroka miloko mavo, manao akanjo ambony fotsy no mivarotra karazana kapa.

Tovolahy iray teratany Malagasy sahabo eo amin'ny roa amby telopolo taona, manao akanjo mainty, aroloha no mitondra kodiaran-droa mandeha mafy eto an-drenivohitra.

Ny famadihana dia famonosana lamba vaovao ny razana izay efa maty, na koa famongarana azy indray. Fomba fampitana ny maty ho amin'ny tontolon'ny razana izany kolontsaina malagasy izany.

Tovovavy iray sahabo eo amin'ny fito amby roapolo taona, mandoko volo, mainty fihodirana, mitondra poketra no mijoro irery, milalao finday eo amin'ny arabe.

Mikentrona tsy misy ohatran'izany ilay lehilahy tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanamboarana lalana satria dia manaonao foana hono ireo mpiasa izay nokaramainy.

Toeram-pivarotana iray eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazan'entana maro, mandeha amin'ny herin'ny herinaratra, maoderina tena maha afa-pahasahiranana tokoa.

Orinasa iray, izay manana andraikitra voafetra, misehatra eo amin'ny tontolon'ny teknolojia, dia nampanamboatra ny sary famantaran'izy ireo tao amin'ilay tovolahy fanta-daza.

Toerana iray, ao amin'ny tranom-barotra lehibe eto Antanainarivo renivohitra no ahitana karazana zava-pisotro tena ankafizin'ireo Malagasy.

Misy namako iray izay dia mora very tokoa rehefa ao anaty trano lehibe, toy ireny trano fianaran'ny sekoly katolika ireny izay tena maro efitrano.

Ny boky dia isan'ireo fitaovana entina hampianarana sy hampitana fahalalana maro ho an'ny olona, indrindra moa ireo ankizy sy tanora.

Eto vao tena tsapako fa ny dokam-barotra no anisan'ny mameno ny fiainan'ny olona. Aiza ve koa eny amin'ny fiarakodia dia saika hahitana azy ireny avokoa.

Anisan'ny tena mahasarika sy mahatamana ireo mpanjifa tokoa ny fandraisan'ilay tovolahy iray teratany vahiny ao amin'ny toeram-pisakafoanan satria sariaka sy miramirana foana izy.

Gazety lehibe iray izay mivoaka isanandro eto Madagasikara amin'ny sarany arivo ariary no miresaka eo amin'ny lohatenin'ny pejiny ny momban'ny antenimiera-pirenena.

Nisy nanitsaka ary nandoro mihitsy aza tao amin'ny fahitalavitra iray ilay sainampirenena izay miloko mena ary ahitana sarina kintana sy volana eo ampovoaniny.

Raha toa ka tsy dia mahatakatra loatra ireny fampianarana anaty efitrano ireny ianao dia mividiana boky fa ao amin'izy ireny ihany koa dia ahitana fahalalana maro.

Tena lafo tsy misy ohatr' izany ireo karazana tsakitsaky anaty fonosana eny amin' ireny tranombarotra lehibe ireny satria dia mahatratra hatramin' ny sivifolo sy sivin-jato sy roarivo sy telo alina ariary ny iray.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay mety ho fangarona mena, fotsy ary mainty ohatra.

Vanim-potoanan'ny fandrosoana izao ka ny solosaina dia isan'ireo fitaovana ilain'ny mpianatra amin'ny fitohizan'ny fianarany eny, na dia mbola kely na efa eny amin'ny anjerimanontolo.

Tranombarotra lehibe iray izay eto Antananarivo renivohitra, no ahitana karazana kojakoja maro ilaina amin'ny fampandehanana fiarakodia.

Raha ny sary famantarana an'ilay toeram-pivarotana no jerena dia sady mivarotra karazan'entana maro toy ny sakafo izy no ahitana taratasy ihany koa.

Ny famakiana dia fomba tsara indrindra handanian'andro ampilaminana, afaka sady miala sasatra no mampitombo ny fahalalanao ianao amin'izany, ka mazotoa mamaky ary e!

Ny voatavo dia isan'ny sakafo iray tena tian'ny olona tokoa, indrindra rehefa ampiarahana amin'ny henakisoa iny. Fa ny fomba fandrahoana azy dia samy manana ny azy ny olona.

Tena hafa kely ilay fivarotana iray izay satria ny saron'ny vilany dia amidy mitokana . Ny vilany kosa dia amin'ny vidiny hafa indray koa.

Ao anatin'ilay efitrano fitaratra amina tranom-barotra lehibe dia saika feno fitaovana maro azo isafidianana, amin'ny vidiny mora tokoa, toy ny fandanjana ohatra.

Tena nampiaiky ny maro ny fahaizan'ilay tovolahy manao sary amin'ny taratasy satria dia tena mitovy tsy misy valaka amin'ilay olona alainy tahaka ireo izay efa vitany rehetra.

Misy tranombarotra lehibe iray izay, eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazan'entana maro ilain'ireo vehivavy amin'ny fikolokoloana sy fikarakarana ny taovolo.

Gazety lehibe iray izay mivoaka isan'andro eto Antananarivo renivohitra no manambara ao anaty pejiny ny momba ny tononkalo ataona olona maro.

Saika misy mpivarotra mandeha manerana an-Antananarivo izay ahitana karazam-boakazo toy ny manga paiso, akondro, koko, goavy.

Tena, tsy misy itovizana mihintsy aloha, lay vehivavy paka tahaka, sy ilay tena izy e ! Ny ray , lava volo, fotsy hoditra ; kanefa, lay ray kosa, mainty fiodirana, no sady fohy volo.

Eny amin' ny tsena rehetra manerana an'Antananarivo dia saika ahitana mpivarotra voankazo avokoa, noho ireny izay mahasalama toy ny: paiso, akondro, paoma.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

Biby masiaka sy tena mampatahotra tokoa raha ny Voay. Tia mipetraka anaty rano izy io, raha ny eto Madagasikara anefa, dia lasa nomena ho anaram-bositr' ireo lehilahy adaladalam-behivavy io.

Tamin'ny maraina teo aho, rehefa avy nandeha nianatra, dia nahita tovolahy kely anankiroa sahabo eo amin'ny enina sy iraika ambin'ny folo taona, nividy hani-masaka amin'ny sisin-dalana, izay tena tsara tokoa.

Ny tanàna lehibe eto Antananarivo renivohitra toy ny eny Analakely dia ahitana karazana dokam-barotra eny amin'ny sisin-dalana misy sarina voronkely.

Rangahy iray teratany Afrikanina sola loha, manao akanjo mihaja no mandeha irery eny amin'ny sisin'arabe hiazo ny lanonana.

Misy toerana iray ao amin'ilay tranombarotro lehibe eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazana mofo mamy tena mahasarika sy tian'ireo ankizy izay mandalo.

Miaramila maro avy amin'ny tafika an-tanety, an'habakabaka, an-dranomasina no manao matso rehefa andron'ny enina amby roapolo jona eto Madagasikara.

Any amin' ny faritra atsimon' i Madagasikara any indrindra moa ireo amoron-tsiraka dia saika tsy ahitana trano milalotra avokoa fa vita amin' ny hazo no tena tian'ireo mponina.

Mahazo aina azo lazaina hoe matavy mihintsy aza ilay mpanao politika iray izay nitafa tamin'ireo vahoaka avy amin'ny antoko matanjaka eto Madagasikara.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

Tranombarotra iray izay tazomina teratany malagasy no ahitana karazana firavaka maro, miloko ranom-bolamena izay tena mahasarika ny tovovavy tokoa.

Eny amin'ny tranombarotra rehetra, manerana an'i Madagasikara, na amoron-dàlana, na ireo lehibe, dia saika ahitana vary avokoa; noho izy io foto-tsakafon'i Malagasy.

Lasa maro tokoa ireo kodiaran-droa eto Antananarivo renivohitra no manao fitateram-bahoaka. Vitsy ihany anefa ny olona afaka oentin'izy ireny.

Omaly tolakandro, rehefa avy nisakafo izahay mianakavy tato an-trano dia nanapakevitra ny hijery fahitalavitra ary nahita biby iray hafakely lava tenda.

Gazety lehibe iray, izay mivoaka isan'andro eto Antanana rivo renivohitra, aminy sarany dimanjato ariary, no miresaka, eo amin'ny lohatenin'ny pejiny, fa misy lehilahy manodikodina zazavavy kely amin'ny vola roa alina ariary.

Tena manan-talenta amin'ny fanaovana asa tanana ; sary vongana vita amin'ny hazo maro samihafa ilay lehilahy vitany avokoa na miendrika olona na biby izany.

Misy voankazo iray izay nentiny ireo namanay izay avy niala sasatra tany amorontsiraka. Mbola tsy fahitanay izy io nefa rehefa nohanina dia tena tsara tokoa.

Karazan-tsakafo maro sy zava-pisotro manala hetaheta no nafaran'ilay vehivavy tonga tao amin'ny toeram-pisakafoana iray teto Antaninarivo.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

Mofo iray izay nahorongorona kely ahitana toto-kena sy karazan-tsakafo maro ao anatiny no tena tian'ireo tanora ankehitriny.

Mandeha ny tsena, miroborobo ny orin'asa ka tsy maintsy manarak'izany koa ny kalitaon'ny zavatra atolotra. Voatery nividy ireny fitaovana manarapenitra ireny ilay tovovavy.

Tovovavy iray teratany Malagasy, sahabo aminy dimy amby roapolo taona, mainty hoditra, lava volo, manao kavina sy firavaka maro, akanjo miloko mainty, no mitsikitsiky.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

Toerana iray ao amin'ny tranom-barotra lehibe eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazana fitaovana maro, izay ilaina ao an-dakozia.

Entam-barotra kely iray tazonina tovovavy eto Antananarivo no ahitana karazana tantely tena tsara tokoa izay ho dokafan'ireo efa nanandrana azy.

Mpianatra maro ,avy ao amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana no nahazo fitaovana avy amin'ireo tsara sitrapo vahiny tonga teto madagasikara ka faly ery izy ireo .

Trano lehibe iray izay vakoky ny firenena malagasy no ahitana sary vongana voro-mahery miloko volombatolalaka sy sainam-pirenena maitso, fotsy, mena ambany lanitra manga.

boky maro izay anisan'ny fitaovana mampita fahalalana ho an'ireo ankizy sy tanora no kilafireidra noho ny aitrano teny ambojahitovo

Tena hafakely no sady mahafatifaty ahy ihany ilay sainam-pirenena iray izay hitako tanaty boky satria miloko mainty, mavo, mena izy io ary ahitana karazam-borona hafakely eo ampovoany.

Tovolahy iray, teratany malagasy, vao sivy ambin'ny folo taona monja, manan-talenta amin'ny sary hosodoko, no nahazo fangatahina avy amin'ny vehivavy anankiray hanao ny sariny.

Ny fiangonana protestanta dia anisan'ireo antokom-pinoana lehibe indrindra raha eto Madagasikara no resahina. Ahitana mpino maro manerana ny nosy.

Misy tsangam-bato iray, fahatsiarovana ny faha zato taona nitifirana an'i Rainandriamampandry, lehilahy izay nanana ny lazany tokoa teto Madagasikara.

Gazety lehibe iray izay mivoaka isan'andro eto Antananarivo amin'ny sarany arivo Ariary no miresaka eo amin'ny lohatenin'ny pejiny ny momban'ny dia an'ny Filoham-pirenena Malagasy tany ivelany.

Ireny orinasa lehibe ireny na ihany koa tranom-barotra dia saika manana toerana manokana azon'ireo mpividy sy mpanjifa ao aminy ametrahany ny fiarany.

Handeha hitsangatsangana ireo mpino ao amin'ny fiangonana lehibe Andraisoro Kristy fehizoro, ny asabotsy ho avy izao ka nanapa-kevitra ny akamaroany ny hanao ranom-boankazo entina hanalany hetaheta.

Vaovao ara-pahasalamana indray no atolotry ny gazety lehibe iray eto Antananarivo ny anio ary milaza izy fa misokatra ho an'ny daholobe hono ny fandidiana fo.

Anisany fitaovana iray tena manampy amin'ny fianarana ny famakiana boky ka maro ireo mpampianatra indrindra moa ny sekoly mihitsy aza no manoro hevitra ireo Ray aman-dReny mba hividy ireny.

Ny vehivavy Malagasy amin'ny ankapobeny dia tia mikarakara vatana avokoa ka noho izany maro amin'ireo orinasa no manolotra karazana menaka izay ahosotra amin'ny volo na amin'ny vatana.

Lehilahy iray mainty fihodirana, sady manao satroka no manoaka mafy erỳ, eny amoron-dalana. Mety avy niasa alina angamba izy io ka tsy natory tsara.

Rehefa mamonjy lanonana ny olona eto Madagasikara ny olona amin'izao fotoana izao dia toa miverina amin'ny taloha satria akanjo somary gasigasy misy sarina alohalo no anaovan'izy ireo.

Tovolahy iray mainty oditra sahabo amin'ny telom-polo taona, misy volombava, somary lava volo manao akanjo miloko mavo kely sy fotsy no miaraka makasary amin'ny vehivavy zarazara oditra mitsikitsiky.

Nalalaka tokoa ny làlana vao maraina ny andro ; ka fiarakodia kely iray izay miloko mainty no nandeha mafy ery kinanjo tsy nahatana ny familiana ilay mpamily ka nivarina tany ankady.

Tovolahy iray, teratany malagasy, mainty fihodirana, lava volo, misy volombava no milalao, miaraka amin'ireo namany, baolina kitra.

Misy tovovavy Malagasy iray, mainty hoditra, lava volo, sahabo eo amin'ny telo amby roapolo taona no faly sy miramirana ery fa andeha hamonjy lanonana miaraka amin'ny akanjo tsara.

Raha ny eto Madagasikara manokana no resahina, dia vanim-potoana fampidirana indray ireo mpianatra ho any an-tsekoly ka maro araka izany ireo fitaovana izay mety ilaina toy ny penina maro loko.

Tovovavy iray sahabo eo amin'ny roa amby telopolo taona, fotsy fihodirana, manao kavina, mitsikitsiky, no manana volo tsaratarehy tokoa.

Toerana iray ao amin'ny tranombaritra lehibe eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazan-tsakafo ho an'ny biby toy ny saka na ny alika.

Anisan'ny asa mbola tsara sy mahavelona tokoa raha ny asa fandrafetana eto Madagasikara. Maro ny fitaovana ilaina amin'izany toy ny tsofa, ny fantsika, ny marito sy ireo hazo maro hafa.

Lehilahy lehibe iray, izay miaramila no asany, somary efa fotsy volo, zarazara hoditra no nahazo galona vaovao avy amin'ny filoham-pirenena anio.

Tena azo lazaina ho afa-po tokoa ireo mpanjifa rehetra izay mandalo ao amin'ilay tranombarotra lehibe iray satria dia saika ho hitany ao avokoa ireo fitaovana fanamafisam-peo maro samihafa amin'ny vidiny mora.

Boky iray anisany tsy maintsy novakian' ireo mpianatra tany amin'ny kilasy ambany ny "Sikajin'i dadabe" satria manampy azy ireo amin'ny fahalalana izany.

Toeram-pisakafoanana kely iray ana teratany malagasy monina sy mipetraka eto Madagasikara no mahasarika sy manintona indray ireo olona ao amin'ny tambajotra serasera noho ny tsiron-tsakafo miavaka izay arosony izy ireo.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

Tovolahy iray, teratany Malagasy, zarazara hoditra, fohy volo, manao akanjo miloko manga no mianika tohatra mandoko trano.

Tao anaty boky iray izay misy kisarisary, dia nahita biby aho izay hafa kely, tsy mbola hitako teto Madagasikara. Ny vatany toa feno zavatra mitovy amin'ireny dragona ireny.

Tanàna lehibe iray, somary any atsimo ny Antananarivo no misy any Fianarantsoa maro ireo mpitsidika azy io na dia tsy dia betsaka toy ny any Mahajanga aza.

Mpianatra maro avy ao amin'ny anjerimanontolon'Antananarivo renivohitra, sampam-pampianarana lalàna sy pôlitika no tonga nivory tao amin'ny efitrano fianarana.

Gazety lehibe iray izay mivoaka isan'andro eto Madagasikara no miresaka ao anatiny pejiny ny momba ilay lehilahy malagasy.

Tsy maintsy misy zavatra mampiavaka azy ny sainam-pirenena tsirairay avy. Ao ireo mety ho fangarona loko manga sy mainty ohatra izay ahitana masoandro afovoaniny.

Ny Baiboly dia boky iray mirakitra tantara maro sy ny tenin'ny Soratra Masina ka ilain'ireo mpino maro n'inona antokom-pinoana misy azy izany.

Ny vehivavy rehetra manerana izao tontolo izao, amin'ny ankapobeny, tsy mifidy salan_taona dia tia mikarakara vatana sy taovolo avokoa. Maro ny fitaovana hilainy amin'izany.

Maro tokoa ireo tomponandraiki-panjakana tonga nitsidika ny fizotry ny asa fanamboaran-dalana atao eto Antananarivo renivohitra ary nahatsikaritra izy ireo fa misy zavatra tsy mety ataon'ireo mpiasa.

Vehivavy lehibe iray, sahabo eo amin'ny efatra amby efapolo taona, manao sakotra, ambony akanjo miloko mena, ambany manga no miaraka mandihy amin'ireo kilonga.

Toerana iray ao amin'ny tranom-barotra lehibe eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazana zava-pisotro tena tian'ireo tanora.

Tovolahy iray, sahabo eo amin'ny roa amby telopolo taona, teratany Malagasy, mainty oditra, misy volombava, no manao fanatanjahantena eny amin'ny tendrombohitra.

Eo akaikin'ilay mpivarotra hani-masaka izay eto Antananarivo dia misy trano lehibe iray tsara tarehy, rihana telo misy efitrano maro.

Efa maro tokoa ireo karazana fitaovana moderina entina namorana ny fiainan'ny olona. Toy ity milina fanjairana ity, izay miloko fotsy sy manga nafarana avy any ivelany, tena matanjaka tokoa.

Vehivavy iray tera-tany afrikanina, mainty hoditra, mirandram-bolo no mandravaka ilay efitrano izay andraisana ny fanambadiana.

Ny lavarangan'ny olona matetika dia natao hanahazan-damba avy nosasana kanefa ny an'ilay tokatrano iray izay dia katsaka maro no nataony teo.

Leo mikopaka irony afo mandeha amin'ny saribao irony ilay lehilahy ka nanita-kevitra ny mba hanamboatra karazana fitaovana iray mahamasaka aingana anefa tsy mandeha amin'ny herin'ny herinaratra.

Ny vehivavy rehetra manerana izao tontolo izao, tsy mifidy saranga na salan-taona amin'ny ankapobeany dia tia mikarakara ny taovolony avokoa ary maro izy ireo no mampiasa akora natoraly.

Alina ny andro eto Antananarivo. Ny ankamaroan'ireo olona dia efa ao an-tokantranony avokoa na misakafo, misy ireo efa matory kanefa ilay eo akaikinay dia mbola mirehatra ny jirony sady be tabataba ery !

Tsy nampoizin'ireo maro izay nandalo fa hoe hisy trano lehibe sy tsara tarehy tokoa any ambanivohitra any, mpanankarena ngamba hoy izy ireo ny tompon'io.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

Ilay lehilahy mainty fiodirana, misolomaso, somary efa nahazo taona manana galoana Jeneraly no nandray fitenenana ka nirary soa ireo miaramila vaovao.

Ny boky dia isan' ireo fitaovana entina ampianarana sy hampitana fahalalana maro ho an'ny olona indrindra moa ireo ankizy sy tanora.

Raha toa ka mitsidika ny trano misy ny firenena mikambana dia ahitana saina maro eo antokotaniny ary ilay anankiray izay dia tena miavaka tokoa miloko maitso, mainty, mavo ary mena izy io sady ahitana sarina basy.

Fiarakodia kely iray miloko fotsy entina tovolahy teratany Malagasy no mandeha mora eny aminy arabe eto Antananarivo renivohitra.

Ny orinasa tsirairay avy, eto an-toerana na any ivelany, dia samy mamorona ny sary famantarana izay mampiavaka azy ho mora amin'ireo mpanjifa ny manavaka amin'ireo mpifaninana. Mety hahitana soratra izany.

Manana sary famantarana miavaka sy hafakely miala amin'ny mahazatra ilay orinasa mpamokatra hazan-dranomasina lehibe eto Madagasikara ary tena tian'ireo mpanjifa.

Tovolahy iray ! Teratany malagasy ! Mainty fiodirana ! Fohy volo ! No mipetraka ! Ambonin'ny kodiaran-droa miandry ny fahatongavan'ny olon-tiany.

Boky miisa telo no novidian'ilay tovolahy tao amin'ny tranomboky lehibe mivarotra izany kanefa nahatsikaritra izy fa tena lafo tokoa ny vidin'ilay anankiray izay.

Nampahafantarina ity vehivavy iray izay tia mamboly voninkazo fa tsy voatery manana tokotany lehibe vao afaka manao izany satria dia tavoahangy plastika no nasiany azy.

Raim-pianakaviana iray monina eny Andavamamba, izay tena manan-talenta tokoa amin'ny asa fandrafetana no nahazo fangatahana avy amin'ny mpanjifa manodidina, ny mba hanamboatra varavarankely vita amin'ny hazo.

Tovolahy miisa efatra mainty fihodirana no manan-talenta amin'ny fanaovana sary ary manao izany eo ambony latabatra ao anatina efitrano lehibe.

Misy trano lehibe iray izay eto Antananarivo. Efitra efatra, rihana roa, miloko fotsy no vita soaman-tsara rehefa namboarina nandritra ny taona maro.

Entam-barotra iray amoron-dalana eto Antananarivo renivohitra, tazomina vehivavy no ahitana karazana entana maro.

I Madagasikara, nosy lehibe iray atỳ amin'ny faritra Afrika voahodidina ranomasina dia tena manankarena toerana maro sy kanto mahasarika mpizahatany manerana izao tontolo izao.

Ny gazetiko dia gazety lehibe iray izay mivoaka eto Antananarivo, mampita vaovao maro, ao ireo ara-politika, misy kosa trangam-piarahamonina.

Avy ao amin'ny antoakom-pinoana Jesosy Mamonjy moa ity tovovavy kely iray ka fady ho an'izy ireo ny manao pataloha fa akanjo lava ho am-behivavy ireny ihany no azo atao.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

Ny lohatenin'ny gazety iray mitondra ny anarana hoe : tia tanindrazana dia manambara eo amin'ny lohatenin'ny pejiny fa "lasa poakaty ny fahaleovantena eto Madagasikara" satria tsy maodely ny mpitondra.

Ilay raim-pianakaviana iray dia nirahan'ny vadiny hividy fitaovana izay entina hamasahana sakafo ao an-dakozia kanefa zavatra hafa no noentiny avy any.

I Analakely, izay tanàna iray ao Antananarivo Renivohitra dia anisany be mpivezivezy indrindra, na olona na fiarakodia, ka mila mitandrina ireo rehetra izay miampita ny arabe.

Eto Antananarivo izay renivohitry Madagasikara no be mponina indrindra sy fiara mifamezivezy isanandro, ary ny ankamaroan' izy ireo dia mijanona eny amoron-dalana eny.

Ilay fiara menamena iray izay tsara tarehy no lafo vidy tokoa, naseho tamin'ilay fampirantiana lehibe tao amin'ny kianjan'i Mahamasina, no nampitsiriritra ny tanora maro.

Tsara sy tena mahasalama tokoa ny fihinanana voankazo betsaka, azo ampiasaina aminy sakafo maro izy ireny toy ny mofo mamy.

Eny an-tsena rehetra manerana an'Antananarivo dia saika ahitana mpivarotra voankazo avokoa noho izy reny mahasalama toy ny garana, akondro, paiso, coco, manga.

Tsara sy tena mahasalama tokoa ny fihinanana voankazo betsaka, toy ny : manga, voanio, voasary, akondro, paiso.

Tsara ny andro, mafana ary manga ny lanitra. Kanefa hoy ireo olobe eto an-tanàna hoe ho avy hono ny orana kelikely eo. Tsy haiko hoe marina ve izany ?.

Rehefa andron'ny enina amby roapolo Jona, eto Madagasikara, izay daty nahazoana ny fahaleovantena dia milatro ireo miaramila na an'abakabaka na an-tanety.

Manan-danja sy anjara toerana lehibe eo aminy fiainan'ny olona - indrindra moa ireo ankizy sy tanora - ny boky; ka maro ireo sekoly eto Madagasikara no manery ireo mpianatra hividy ireny.

Miaramila Malagasy maro mitazona ny sainam-pirenena maitso fotsy mena, mianjaika tsara no vonona hilatro hiseho vahoaka ny enina amby roapolo jona.

Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona, indrindra ny ankizy sy ny tanora ny boky ; maro ny mpanoratra malagasy izay mampita fahalalana amin'ny alalan'izy ireny.

Ny fiangonana izay trano lehibe iray natokan'ireo mpino hivavahana sy hanomezam-boninahitra an'andriamanitra dia nasiana haingony tsara tarehy avokoa na ny anatiny na ny ivelany.

Mora lavitra noho ny eto Madagasikara, ny vidin'ireo fitaovam-pianarana any Afrika atsimo any satria dia antsasa-bidy be izao izany. Mety noho ny sandam-bola tsy mitovy angamba.

I Madagasikara, nosy lehibe iray aty amin'ny faritra Afrika. Voadidina ranomasina ka tena manan-karena toerana maro, kanto, mahasarika mpizahatany manerana izao tontolo izao.

Tranokala iray izay miteny vahiny no mampita vaovao manambara fa ny filoham-pirenena malagasy no nandray ireo fanomezana hiadivana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo.

I Madagasikara, nosy lehibe iray aty amin'ny faritra Afrika voadidina ranomasina dia tena manan-karena tokoa. Toerana maro, izay kanto mahasarika mpizaha tany manerana izao tontolo izao no ao aminy.

Somary nahatezitra ilay vehivavy tompon'andraikitra ao amina toeram-pisakafoanana iray ity lehilahy teratany vahiny satria dia aman'ora maro izy no nijanona tao kanefa rano ihany no mba nosafidiany.

Toeram-pivarotana iray eto Antananarivo renivohitra no ahitana fitaovana maro ilaina ao an-tokantrano toy ny seza manaram-penitra.

Rehefa mitobaka ny voasary dia tena mora tokoa ny vidin'izy reny eny an-tsena. Maro ireo olona no tia mihinana azy io, ny ahy kosa ataoko ranomboakazo tena mamy.

Ao amin'ny tranom-barotra lehibe iray izay eto Antananarivo dia ahitana toerana voatokana hivarotana karazam-boankazo toy ny voasary, paoma.

Ankizivavy kely fotsy fihodirana, fohy volo, manao akanjo sy kiraro miloko fotsy no maka sary manoloana ny alitara sy ny hazofijalianan'ny fiangonana iray eto Madagasikara rehefa avy natao batisa.

Ny vehivavy rehetra manerana izao tontolo izao tsy mifidy saranga na salan-taona amin'ny ankapobeny dia tia mikarakara taovolo avokoa ary maro amin'izy ireo no mampiasa akora natoraly.

Toeram-pisakafoanana lehibe iray amoron-dalana, ana-teratany malagasy monina sy mipetraka eto Madagasikara, no mahasarika sy manintona indray ireo mpandalo nohon'ny tsiro-tsakafo miavaka arosin'izy ireo.

Ny mpitandro ny filaminana izay miandraikitra ny fifamoivoizana no manakana ireo fiara, kodiaran-droa sy maro samihafa vao mba mijanona izy ireo mandefa ny olona hiampita.

Tranombarotro lehibe iray amoron-dalana eny Analakely no mivarotra karazana firavaka maro, ao ireo atao amin'ny tanana misy kosa apetaka amin'ny tenda.

Toeram-pivarotana amoron-dalana iray eto Antananarivo renivohitra, tazomina vehivavy no mivarotra karazana entamadinika.

Tovovavy maromaro teratany malagasy avokoa mainty fiodirana no nanapa-kevitra ny hitsidika tranom-bakoka iray eto Antananarivo.

Hoy ny fitenenana malagasy iray hoe : ''Ny fianarana no lova tsara indrindra'' ka izany no nahatonga ny Ray aman-dreny tapa-kevitra handefa ny zanany any an-tsekoly.

Satria fetin'ny taranaka anio dia ipok'olona tsy misy ohatr'izany ilay fiangonana, hatramin'ny aty an-tokotany ary dia feno mpino maro.

Tovolahy sy ankizivavy mbola tanora maromaro no miara-mipetraka amin'ny tany, milalao anaty efitrano lehibe iray eto Antananarivo ary ny mpandresy dia mahazo loka.

Tovolahy iray teratany Malagasy no mivarotra firavaka amin'ny lokom-bolamena izay tena tian'ireo vehivavy mpanara-damaody.

Lehilahy iray, teratany Malagasy, sahabo eo amin'ny roa amby efapolo taona, mpivarotra amorondalana no manolotra ho an'ireo mpanjifa karazana hazandrano maro.

Ny loko volomparasy no nisafidian'ilay toeram-pivarotana solosaina izay tena mora vidy, atao eo amin'ny sary famantarana ary ahitana soratra miloko mainty ihany koa izany.

Ny tranomboky dia toerana feno fahalalàna. Aoka ianao ho tonga mpamaky mavitrika ka aza misalasala intsony fa manandrama dia ho hitanao fa tsara ireo.

I Madagasikara, Nosy lehibe iray aty amin'ny faritra Afrika, voadidona ranomasina, dia tena manan-karena hazan-drano maro izay ampy hamatsiana ny filan'ny mponina ao aminy.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

Mpiandry ala iray no nahita bibidia izay naratra, mitovy amin'ny saka ny paoziny fa ny angezany kosa ohatran'ny alika. Noentiny namonjy toeram-pitsaboana moa izy io.

Toerana iray ao amin'ny tranom-barotra lehibe. Eto Antananarivo renivohitra no ahitana ireo karazana zava-pisotro maro misy alikaola tian'ireo lehilahy.

Tena maditra rangahy ilay ankizy. Aiza ve koa voatabia mbola manta no notangosan'izy ireo ary notetitetehiny. Nohaniny mihitsy aza izany. Mety marary kibo izao ireo avy eo.

Gazety lehibe iray, izay mivoaka isan'andro eto Antananarivo renivohitra, amin'ny sarany dimanjato ariary, no manambara eo amin'ny lohatenin'ny pejiny fa nisy mpirahalahy nanambady mpirahavavy.

Mahafinaritra an'ilay tovovavy iray izay mihintsy. Ny mba mijerijery sy mitazana ny fodihan'ny masoandro, rehefa ariva iny. Andaniny fotoana mihintsy izany.

Ny boky dia isan'ireo fitaovana entina ampianarina sy hampitana fahalalana maro ho any olona indrindra moa ireo ankizy sy tanora ka maro arak'izany ireo toerana mivarotra azy ireny.

Tsy afaka milalao rano sy milomano akory ireo ankizy izay tonga niala sasatra tany amorontsiraka satria manonja dia manonja tokoa. Tena mampatahotra ilay ranomasina.

I Madagasikara, nosy lehibe iray atỳ amin'ny faritra Afrika, voadidina ranomasina dia manan-karena valan-javaboary mahasarika ireo mpizahatany maro.

Ny orinasa tsirairay na eto an-toerana na any ivelany dia samy mamorona ny sary famantarana izay mampiavaka azy, mba ho mora ho an'ny mpanjifa ny manavaka amin'ny hafa ; mety ahitana soratra izany ary misy loko samihafa.

Vaovao an-gazety iray izay mivoaka isan'andro, no mampiseho ao amin'ny pejy fahaenina, ny talata sivy jolay fa : "Hampiranty eny Antsahavola ny Betsileo".

Ngeza loatra ilay tamboho vỳ izay fefy mitazona ilay vorona kely ka tafopiritsaka izy, ary nifanenjehan'ireo mpiambina biby, fa tsy azony.

Nikasa hividy fahitalavitra vaovao izahay ka nanantona tranombarotra lehibe izay fanta-daza amin'izany, saingy tsy nety nandeha moa ilay izy rehefa natao ny fanandramana.

Sendra nikarakara ny zaridaina teo an-tokotany ilay renim-pianakaviana no nahita totozy kely mahafatifaty erỳ, ka noraisiny tamin'ny tanany izany ary nasehony an'ireo zanany.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa ireny amin'ny lokony, izay mety ho fangarona fotsy sy manga.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny; miavaka avokoa izy reny amin'ny lokony izay mety ho fangarona mena sy maitso ohatra.

Vehivavy maromaro, teratany malagasy avokoa mpinamana, mainty fihodirana no tonga nitsidika tranom-bakoka lehibe iray teto Antananarivo.

Ny voanio dia akora iray anisany tena fampiasa amin'ireny fitaovana fikarakarana taovolo ireny, maro tokoa ireo orinasa no mampiasa azy io.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo-tena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay mety ho fangarona mavo, mena ary maitso ohatra.

Raha oharina amin'ireo firavaka fatao amin'ny tanana na tenda na sofina vita amin'ny volamena na volafotsy na ihany koa diamondra dia tena mora tokoa ireo izay vita amin'ny varahina.

Tena ilaina sy manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona, indrindra moa ireo ankizy sy tanora ny boky. Ka maro ireo sekoly no mamporisika amin'ny famakiana azy ireny.

Tena efa lafo vidy tokoa ireny vata fampangatsihana ireny amin'izao fotoana izao ka vitsy ireo mahatakatra izany satria dia iray hetsy sy iray tapitrisa ariary vao mahazo.

Tena tsara kosa aloha ilay sary vongana lehibe izay miendrika biby matanjaka ao Afrika kanefa ny vidiny kosa tsy an-jaza, tena lafo.

Tena tia sy mankafy voninkazo tokoa ilay vehivavy eny ! saika nananany avokoa ireo karazany maro hany ka feno azy ireo eny an-tokotany hatrany an-trano.

Tena hafahafa tokoa raha ny zanak'olombelona, satria izay tsy ananana ihany no tadiavina. Maro ireo tovovavy izay fohy volo no midongy hanalava izany, ary ao ny mifanohitra amin'izay.

I Madagasikara, nosy lehibe iray aty aminy faritra Afrika, voadidina ranomasina dia tena manankarena toerana maro, kanto, mahasarika mpizahatany manerana izao tontolo izao.

Manararaotra mivarotra karazana jiro izay tsy mandeha aminy herin'ny herinaratra fa miankina amin'ny masoandro, ireo tranombarotra lehibe. Amin'izao olana mianjady eto Antananarivo izao momba ny jiro.

Ny vondron'olona tsirairay avy, eto an-toerana na any ivelany dia samy mamorona ny sary famantarana izay mampiavaka azy mba hialàna amin'izay mety ho fifangaroana.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

Maro ireo karazan-tsakafo nokarakarainay noho ny tsingeritoaona nahaterahin'ny mama. Ahitana mofo mamy sy karazana hena nendasina eo ambony latabatra.

Asa tsy dia mahavelona firy intsony ny familiana fiara karetsaka raha eto Madagasikara satria dia efa maro tokoa izy ireo izay mifamezivezy eto Antananarivo.

Eny amin'ny lalana iray eto Antananarivo renivohitra no misy tovolahy maromaro mitaingina kodiaran-droa manao aro-loha avokoa satria matahotra ireo mpitandron'ny filaminana.

Na aiza alehanao eto Antaninarivo renivohitra dia saika ahitanao dokam-barotra avokoa eny amin'ny peta-drindrina sy ireny andron-jiro lehibe ireny indrindra moa ireo izay vita amin'ny hazo.

Tovolahy iray no manan-talenta amin'ny fanaovana sary sikotra ary mivarotra izany izy. Saika hita ao avokoa ireo izay vita amin'ny hazo toy ny aloalo na karazana sarin'olona.

Maro ! Ireo toeram-pisakafoanana eto Antananarivo. Na tera-tany malagasy na vahiny. Ny manana sakafo tsara tsiro ihany anefa ! No tena falehan'ny olona amin'ny izy ireny.

Ny tsenan'ny voankazo no anisany tena mandeha eo amin'ilay toerana iray izay ka tapak-hevitra ilay ramatoa fa hivarotra karazana mananasy, akondro, voasary maro.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena kia samy manana ny sainam-pireneny izay miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay mety ho fangarona mavo, fotsy, maitso, mena ary manga ohatra.

Eto Madagasikara dia ahitana karazana trano maro. Misy ireo ngeza, kely, vita amin'ny hazo na biriky. Ao ihany koa ny misy rihana na tsia miloko na mitafo bozaka.

Gazety iray no manambara ao anatin'ny pejiny fa nahazo ny laharana faha-efatra amin'ny fifaninana miteny ilay tovolahy Malagasy avy ao amin'ny sampam-pampianarana lalàna sy politika.

Miaramila maro avy ao amin'ny tafika an-tanety, anabakabaka, an-dranomasina no miomana ho amin'ny matso lehibe izay atao ny enina amby roapolo Jona.

Misy antoko-pilazantsara anankiray eto Antananarivo renivohitra no hanao fampisehoana lehibe ny Asabotsy ho avy izao ka nanapa-kevitra izy ireo ny hividy fitaovana manara-penitra.

Rehefa ora firavan'ny mpianatra iny ary ihany koa ireo mpiasa dia saika feno avokoa ireo fiara fitateram-bahoaka ka naleon'ilay rangahy nandeha tongotra.

Olona maro, no tonga nanotrona ny lalao aram-panatanjahan-tena izay hiadivana ny ho tompondakan'i Madagasikara. Hatao ao amin'ny kianja lehibe iray an'Anantananarivo.

Vehivavy lehibe iray, fotsy fihodirana, fohy volo, tsy mikapa, teratany vahiny no tonga mitsidika an'i Madagasikara, miala sasatra, maka sary manoloanana hazo izay tena mampiavaka itỳ nosy itỳ

Ny fanaovana batisa dia anisany andro lehibe iray ho an'ilay ankizy kely ka nanaovana fety lehibe makotrokotroka izy izay nahatongavan'ireo fianakaviana maro.

Manoloana ilay trano lehibe: mitafo bozaka , misy rihana iray , efi-trano maromaro, no ipetrahan'ilay sarety izay tarihina omby roa.

Ao anatin'ilay boky kely iray izay natokana ho an'ireo ankizy kely latsaky ny enina taona dia ahitana tovovavy miisa roa izay miresaka amin'ny teny frantsay.

Ny vehivavy rehetra, manerana izao tontolo izao, amin'ny ankapobeny, tsy mifidy saranga na salan-taona dia tia mikarakara vatana avokoa. Mampiasa akora maro ahosotra izy ireo amin'izany.

Ohatran'ireto firavaka amidy izay hitatsika ireto mihitsy ilay niseho tamin'ny fahitalavitra fa hoe ody gasy hono. Ireo dahalo ny tena mampiasa azy.

Voaray hiasa any ampitan-dranomasina any ilay raim-pianakaviana ka tonga nanotrona azy sy nanao veloma farany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo havana.

Sosotra daholo ireo iray fiara-kodia teto Antananarivo nohon'ny fitohanan'ny fiara izay efa naharitra adin'ny telo be izao, tara avokoa na ny mpianatra na ireo mpiasa.

Tsara sy tena mahasalama tokoa ny fihinanana voankazo betsaka toy ny manga, voasary, akondro, paiso, voaloboka.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

Tena hafakely no sady mahafinaritra ihany ny mijery azy, ny haingon'ilay kianja lehibe satria dia eny ambony eny ahitana arofanina miendrika lohan'olona.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

Toerana iray ao amin'ny tranombarotra lehibe hita ao Antananarivo renivohitra no ahitana karazan-tsakafo efa voaomana, tian' ireo tanora malagasy.

ny vehivavy rehetra manerana izao tontolo izao amin'ny ankapobeny, tsy mifidy saranga na salan-taona dia tia mikarakara volo sy vatana avokoa , mampiasa akora maro ahosotra izy ireo

Eo antokotanin'ilay tranom-bakoka iray dia misy sary vongana hafakely izay tsy toy ny mahazatra satria vita avy amin'ny vy izy io fa tsy vato na ihany koa hazo.

Lasa tena malaza tokoa ankehitriny ny mandrandrana volo. Tsy hay oe noho ilay andro mafana, sa efa tena lamaody amin'izao mihintsy? Fa dia betsaka ireo tovovavy no manao izany.

Tena noana mafy tokoa ilay tovolahy niaraka tamin'ny sakaizany satria sakafo mafilotra maro no nosafidiany toy ny ovy, lasary sy hena lehibe.

Ny firenena tsirairay avy, manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa izy reny, amin'ny lokony izay mety ho fangarona fotsy, manga ary mena ohatra.

Tena faly ery ilay tovovavy kely, nampiseho ny volony izay norandranina ny tapany, ary navela amin'izao ny ilany satria tena tsara tokoa no mahita izany.

Rehefa andro fety toy ny alatsinain'ny paska na ihany koa ny pentekosta dia manapa-kevitra ny mitsangatsangana ny fianakaviana maro ary mivatsy sakafo avy an-trano izy ireo.

Manana ny gazetiny manokana ireo fiangonana lehibe eto Madagasikara, ohatra hoe : ireo antokom-pinoana prôtestanta izay havoakan'izy ireo ny alahady farany volana.

Karazana sakafo maro vita amin'ny sôkôla no amidin'ilay tranom-barotra lehibe ka maro ireo ankizy no tonga mividy izany.

Rehefa miditra tranom-boky na ihany koa ireny tranombarotra lehibe ireny dia apetraka amin'ny toerana voatokana ny kitapo, fa matahotra izy ireo ny amin'izay mety ho fangalarana.

Vehivavy iray sabo amin'ny telompolo taona misolo-maso. Zarazara oditra, mijery ambany. Lava volony sady moloko. Manao akanjo ambony manga misy kisarisary mavo.

Ilay vehivavy anankiray izay, zarazara hoditra, misolomaso, lava volo, manao akanjo misy sarim-boninkazo ary kiraro fotsy no anisany tena nahatara ireo tovolahy.

Eo amin'ny tokontany lehibe iray eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazana fitaovana ilaina amin'ny fanamboarana trano.

Fianakaviana maromaro no mipetraka ao amin'ilay tranokely iray manamorona ny lalam-pirenena fa efatra eto Madagasikara izay mihazo an'i Mahajanga.

Vaovao momba ny kolontsaina malagasy indray no asehon'ilay gazety iray ka hoy izy ao amin'ny pejiny hoe : "Ampahany amin'ireo mpiofana kabary ihany no tonga nanatrika izany."

I Madasahikara: Nosy lehibe iray aty amin'ny faritra Afrika voadidina ranomasina dia tena manakarena toerana maro, kanto mahasaritra ireo mpizaha tany manerana izao tontolo izao.

Maro tokoa ireo trano nirehitra tato ato izay teto Antananarivo ka mba hisoroana izany dia aleo ihany mividy ireo fitaovana arifomba tena manara-penitra tokoa.

Ny hohanina androany tadiavina anio. Maro amin'ireo Malagasy no miaina izany misy ary moa ireo izay voatery sady miasa no mitaiza no mikarakara tokantrano.

Ny volana Septambra raha ny eto Madagasikara manokana no resahina dia vanim-potoana fampidirana indray ireo ankizy any an-tsekoly ka maro arak'izany ireo fitaovana mety ilaina toy ny pensily hazo.

Gazety iray, izay azo lazaina hoe natokana ho an'ireo vehivavy, no manambara ao amin'ny pejiny fa mpandraraha iray voasafidin'ny marika roa manana laza eran-tany.

Misy voankazo iray izay toa miendrika saosety kanefa tsy izany velively, na ihany koa manga fa hafa mihintsy any anaty ala any.

Ny vehivavy moa na ny tanora na ireo izay efa somary nahazo taona dia tia manaraka lamaody avokoa amin' ny ankapobeny. Ka ho amin' ny fikarakarana ny volo manokana dia ao ireo mandoko azy na koa mandrandrana.

Faly ery ilay tovovavy fa nahavidy ilay boky tena tiany ihany, eo amin'ny fonosany dia misy soratra hoe : ho an'ireo lehilahy rehetra izay tiako hatrizay.

Raha eto Madagasikara manokana no resahina, dia maro ireo antokom-pinoana misy ao aminy toy ny protestanta izay manana fiangonana tsara sy ngeza.

I Madagasikara, Nosy lehibe iray aty amin'ny faritra Afrika. Voahodidina ranomasina; dia tena mana-karena toerana maro izay kanto, mahasarika mpizahan-tany manerana an'izao tontolo izao.

Ilay toeram-pamokarana mofo iray izay dia mahavita mamokatra hatramin'ny iray alina isa isan'andro ary isan'ireo mpamatsy an'Antananarivo.

Tamin'ny taonjato fahafolo, izay mbola tsy nisy fiarakodia erak'izao tontolo izao dia ny soavaly no natao nitarika sarety hitondrana ireo entana amina toerana lavitra.

I Analakely dia faritra iray eto Antananarivo anisan'ny be mpivezivezy indrindra na ho an'ireo mpandeha tongotra na fiarakodia izany ka rehefa avy ny orona dia tsentsina ny lakandrano ka milona anaty rano avokoa ireo.

Ramatoa iray zarazara hoditra, teratany Malagasy no mivarotra eny amoron-dalana karazan'entana maro ilain'ireo tovovavy.

Mitantara i dadabe anay fa vehivavy zarazara hoditra, mirandrana, manao kavina, tia manao lokomena ary manja maso no saika vadiny tamin'izany.

Madagasikara dia nosy lehibe iray atỳ Afrika izay manankarena valan-java-boahary sy toerana kanto tokoa , tsara tsidihan'ireo vahiny na ihany koa malagasy eto an-toerana.

Ny vehivavy rehetra izay manerana izao tontolo izao, tsy mifidy saranga na salan-taona dia tia sy mikarakara ny taovolony avokoa amin'ny ankapobeany ka maro ny akora ampiasain'izy ireo ny amin'izany izay ahosotra ny ankabeazany.

Raha eto Madagasikara manokana no resahana dia maro ireo karazana antokom-pinoana misy toy ny protestanta. Manana fiangonana maro sy tsara ary mahazaka mpino besaka izy ireo.

Vehivavy iray no nanan-kevitra hanamboatra firavaka fatao amin'ny tanana amin'ny alalana akora kely maro. Tsy toy ny mahazatra izy ireo ary tena tian'ny olona anefa.

Eny amin'ny tsena rehetra manerana an'Antananarivo dia saika ahitana mpivarotra sakafo maro toy ny karoty, ovy, tongolo, voatabia.

Gazety lehibe iray ! Izay mivoaka isan'andro ! Eto Antananarivo ! Amin'ny sarany dimanjato ariary ! No maneho ! Eo amin'ny lohatenin'ny pejiny ! momba ireo mpanendaka izay mety miditra ao anaty fiarakodia.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay metỳ ho fangarona fotsy, manga, ary mena ohatra.

Vehivavy Afrikanina iray, lava volo, mirandrana, manao kavina, mainty fihodirana. Sahabo eo amin'ny dimy amby telopolo taona. Manao akanjo maro loko no mipetraka.

Toeram-pivarotana iray amoron-dalana izay tazonina vehivavy teratany Malagasy no ahitana karazan'entana maro ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro.

tranombarotro lehibe iray no mivarotra karazana fitaovana manokana ilaina ao amin'ny trano fidiovana eny antokantrano, saika hita ao avokoa rehefa mahakasika izany.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleo tena dia samy manana ny sainampireneny. Miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay metey ho fangarona volomboasary, fotsy, maitso ohatra.

Tovolahy kely iray izay niaraka tamin'ny reniny no nandalo teo amina toeram-pisakafoanana ary niteny fa ratsy haingo ilay toerana.

Toeram-barotra kely iray izay eto Antananarivo renivohitra. Amin'ny sisin-dalana no ahitana karazana entana maro toy ny boky, vata fandrenesam-peo sy maro hafa.

Lehilahy iray izay raim-pianakaviana no nanapa-kevitra ny ikarakara sy ikolokolo ny zaridainany ka maro ireo fitaovana izay ilainy amin'izany toy ny angady.

Toerana iray amoron-dàlana eto Antananarivo Renivohitra no ahitana karazan'entana maro toy ny kapa, ny firavaka maro loko.

Nanamboarany Nenibe vokatra natoraly vita aminy vahoana sy tantely ilay tovovavy kely zanany satria dia mila fikarakarana tsara hono ny taovolony.

Lehilahy iray, misotro zava-pisotro misy alkaola, miaraka amin'ny olon-tiany no mitazatazana eny amin'ny lavarangan'ny toeram-pisakafoanana eny Antananarivo. Ahitany toerana mahavariana tokoa.

Tovolahy iray sahabo eo aminy fito amby roapolo taona, mainty fihodirana, misy volombava, mikavina no mikarakara ny volony tany amin'ireny olona matihanina.

Savony iray vita amin'ny akora voajanahary. Mety tsara ho an'ireo volo tena maina sy makiana tokoa. Namboarina tany Lafrantsa tany izy io.

Misy toeram-pisakafoanana iray izay eto Antananarivo renivohitra no manana toerana tsara tarehy kanto tokoa ka mampahazoto homana ireo rehetra misakafo ao.

Tena mahafinaritra mihitsy ny miala kely ny renivohitra, rehefa reraka tanteraka iny ny saina. Mba miala sasatra ary maka rivo-baovao, aty amin'ny ranomasina.

Nisy hetsika lehibe izay nataon'ny mpanankanto maro teny amin'ny anjerimanotolon' Antananarivo renivohitra ka maro ireo mpianatra izay tonga nankeny namaly ny antso.

I Analakely izay ao Antananarivo renivohitr'i Madagasikara dia ahitana karazana sokajin'olona maro ao ireo manankarena, misy kosa ireo somary sahirana ara-pivelomana.

Vehivavy iray teratany Malagasy, sahabo eo amin'ny roa ambin'ny telopolo taona, lava volo no tonga nikarakara ny taovolony.

Fa tena ratsy saina avokoa ny ankamaroan'ireo mpitondra fiarakodia eto Antananarivo e ! Maro amin'izy ireny no tsy mba mijanona izany, eny na dia eo amin'ny lalana fiampitan'ny olombelona aza.

Toeram-pisakafoanana lehibe iray ana tera-tany malagasy monina sy mipetraka eto Madagasikara, no nahasarika sy nanintona indray ireo olona maro ao amin'ny tambazotra serasera noho ny tsiron-tsakafo miavaka izay aroso ao aminy.

Toerana iray, ao amin'ny tranombarotra lehibe, eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazan'entana maro, izay ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro.

Raha ny eto Madagasikara manokana no resahina dia vanim-potoana fampidirana indray ireo kilonga any an-tsekoly ka maro araka izany ireo fitaovana izay mety ilaina toy ny penina maro loko.

Raha toa ka mitady entana ireo mponina eto Antananarivo dia iny faritra Analakely iny no tena falehan'izy ireo ; izay ahitana karazan-javatra maro.

Toerana iray ao amin'ny tramom-barotra lehibe eto Antananarivo renivohitra no ahitana karazana fatana maro izay mandeha amin'ny herin'ny herinaratra.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izay mahaleo tena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay mety ho fangarona manga sy mavo ohatra.

Menaka iray, ana marika fanta-daza no nifandrombahan'ireo tovovavy hovidiana ka nofikirin'ilay anankiray mafy teny an-tanany ilay azony.

Gazety lehibe iray izay mivoaka isanandro eto Madagasikara, amin'ny sarany dimanjato ariary no miresaka eo amin'ny lohatenin'ny pejiny ny momba ireo minisitra.

Tsara sy mahasalama tokoa ny fihinanana voankazo betsaka toy ny manga, voasary, akondro, paiso, voaloboka.

Ny vehivavy rehetra amin'ny ankapobeny manerana izao tontolo izao, tsy mifidy saranga, na salan-taona, dia tia mikarakara taovolo avokoa ary mampiasa akora maro izy ireo.

Ny firenena tsirairay avy manerana izao tontolo izao izay mahaleotena dia samy manana ny sainam-pireneny. Miavaka avokoa izy ireny amin'ny lokony izay mety ho fangarona mena, manga ary fotsy ohatra.

Raha ny eto Madagasikara manokana no resahina, dia tsy miala ny vahoaka Malagasy rehefa mifaly sy mifety miaraka amin'ny fianakaviana, na ny namana ny zava-pisotro maro isan-karazany indrindra moa ranomboakazo.

Tsy ny olon-dehibe ihany na koa ireo tanora no afaka mamaky boky fa misy izy ireny izay natokana ho an'ny ankizy kely na dia vao dimy taona monja aza.

Raha ny eto Madagasikara manokana no resahina dia maro ireo antokom-pinoana misy izay samy manana ny fiangonany avokoa. Ngeza sy tsara tarehy manerana ny nosy.

Tovovavy iray mainty fihodirana tena mbola tanora tokoa no manao akanjo mampiseho vatana loatra. Tena tsy mendrika ! izao ve no nitaizan'ny ray aman-dreny azy ?

Fiarakodia kely iray, entina tovolahy teratany malagasy no maka sisiny eny amin'ny arabe fa manala entana izay nentiny.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

Gazety lehibe iray, izay mivoaka isan'andro eto Antananarivo, amin'ny vidiny arivo ariary no miresaka eo amin'ny lohateniny pejiny ny momba ny raharaha pôlitika eto Madagasikara.

Tsy mifidy rano hilomanosana raha ny gisa. Eny na dia maloto tahakan'inona aza. Fa tsy manakana anay hihinana an'io karazam-borona io anefa izany, diovina fotsiny.

Efitrano fianarana iray eny amin'ny anjerimanontolon' Antananarivo any sampam-pampianarana lalàna sy politika no misy ankizy miisa atelo mijery solaitrabe.

Andro iraisam-pirenena ho an'ny famakiana boky hono anio ka natao varo-boba avokoa ireo boky rehetra misy tao amin'ilay trano fitahirizana izany.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

Tsara sy tena mahasalama tokoa ny fihinana voankazo betsaka noho ireo otrikaina entiny toy ny : voasary, akondro.

Ny vy dia akora iray tena fampiasa amin'ny andavanandro toy ny fanaovana arofanina ohatra, kanefa mila fitaovana manokana ny fanapahana azy ireny.

Karazana menaka maro izay fatao amin'ny taovolo sy fikarakarana tarehy no atolotr'ilay tranombarotra lehibe ka tsy tokony isalasala intsony ireo mpanjifa.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

Tsara sy tena mahasalama tokoa ny fihinanana voankazo betsaka toy ny paoma, akondro, voasary paiso, voaloboka.

Vehivavy iray zarazara hoditra no tonga nividy fitaovana fikarakarana tarehy izay mbola anaty fitoerany zavatra lehibe miloko mavokely.

Eo ivelan'ny fiangonana lehibe iray ana antokom-pinoana miorina eto Madagasikara no ahitana sary vongana sy hazofijaliana.

Teny an-dalana teny aho dia nahatsikaritra tovovavy iray izay mipetraka. Tsara tarehy tokoa izy, ary lava ery ny volony, miloko mena, tena mahafinaritra.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

I Madagasikara nosy lehibe iray atỳ amin'ny faritra Afrika, voahodidina ranomasina dia tena manankarena tokoa, karazana biby maro tsy fahita firy any an-kafa no ao aminy.

Tranombarotra iray manolotra hoan'ireo mpanjifany, menaka izay mampalava ny volo. Mety be hoan'ireo izay sola loha kanefa tia haniry volo.

Fitaovana iray izay somary efa tonta miloko mavo, manome herinaratra, mandeha amin'ny lasantsy no mila fanamboarana ka nentin'ireo tompony ao amin'ilay lehilahy mahay izany.

Saika varotan'ilay vehivavy avokoa na fanafody na ihany koa menaka ahosotra hikarakarana volo, iny na dia sakafo vita avy amin'ny ronono aza.

Tovovavy kely iray teratany malagasy sahabo eo amin'ny enina ambiny folo taona, lava volo, zarazara hoditra, mibaby kitapo, no nandeha nitsidika tranom-bakoka teto Antananarivo.

Misy milaza hoe ny sokatra dia tsy mba biby masiaka izany kanefa ilay anankiray izay somary kelikely, miloko mainty ny lohany dia tena manaikitra tsy misy ohatra izany.

Noho ny hetraketrakin'ny jiro sy rano Malagasy sa ve hoe jiro sy maty Malagasy ? Dia simba avokoa ireo sakafo izay nomaninay amidy rahampitso.

Tao amin'ny tanana iray teto Antananarivo renivohitra no nakan'ilay tovolahy enin-taona sary ahitana daba-pako akaikina fiarakaretsaka sy kodiaran-droa.

Tovovavy iray, mainty fihodirana, lava volo, mirandrana. Sahabo eo amin'ny roa amby telopolo taona, manao ambonin'akanjo miloko mavokely ary kapa no mamakivaky lalana feno lehilahy.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

Noho ny baikon'ireo lehibeny dia tonga nitsidika sy nanara-maso ny fizotry ny asa eny an-toerana ireo olona marobe, izay samy manao aro loha avokoa.

Feno karazana trondro maro any an-dranomasina any, indrindra moa any amin'ny lalina be fa ilay hitanay izay dia ratsy tarehy kely maso nefa be molotra be.

Eny anosy no ahitana solaitra lehibe maromaro milahatra izay misy karazana dokambarotra ana orinasa samihafa toy ny mpivarotra fiarakodia.

Nasaina nitango voninkazo manana felany miloko mavokely ilay lehilahy fa odim-bavony hony ireny kanefa tsy mety nahita izy fa ilay miloko fotsy no maro.

I Madagasikara nosy lehibe iray, aty amin'ny faritra Afrika, voahodidina ranomasina dia tena manankarena tokoa. Karazana zava-maitso maro tsy dia fahita firy any ankafa no ao aminy.

I Antananarivo Renivohitr'i Madagasikara moa no be mponina indrindra, raha ny Malagasy no resahana. Ka raha ny fitaterana manokana, dia ao ireo tia mandeha kodiarandroa, misy kosa ny miandry fitateram-bahoaka.

Any ambanivohitra iray, amin'ny faritra Antananarivo, no ahitana trano kely mitafo bozaka misy varavarana anankiroa.

Eny an-tsena rehetra manerana an'Antananarivo dia saika ahitana mpivarotra karazan-tsakafo maro toy ny ovy, karaoty, tongolo, voatabia.

Tena manaitra tokoa ny vaovao izay nambaran'ny gazety Taitra Maraina satria dia hidina an-dàlambe hono ireo mponina any Moramanga manohitra ny vokam-pifidianana.

olona iray izay mandeha fiara fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra no mitazana eo amin'ny varavarakeliny ary mahita ny trano lehibe misy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka any madagaskara

Dokambarotra iray amoron-dàlana no milaza sy manambara amin'ireo izay rehetra mandalo, fa efa mora izao ny mifandefa vola na aiza misy anao eto Madagasikara.

I Madagasikara nosy lehibe iray aty amin'ny faritra Afrika, voahodidina ranomasina dia tena manan-karena toerana maro izay kanto, mahasarika mpizaha tany manerana izao tontolo izao.

Maro ireo fitaovana izay manampy ny olona mba ho tsara sy manja, toy ny fanaovana firavaka. Vehivavy iray mainty fihodirana no manao peratra maro amin'ny rantsan-tanany noho izany.

Tovovavy kely iray izay mpianatra eny amin'ny anjery manontolon'Antananarivo renivohitra no nandeha fiara fitateram-bahoaka zotra sivy ambin'ny folo amin'ny zato hiazo ny trano fonenany.

Rehefa avy nijery ny solaitra misy ny zava-misy anio ilay mpivady, dia nanapakevitra ravehivavy fa ilay paty izay miavaka no ho alainy.

Gazety lehibe iray izay mivoaka isan'andro, eto Antanana rivo renivohitra, amin'ny sarany dimanjato ariary no miresaka eo amin'ny lohatenin'ny pejiny momba ilay Renim-pianakaviana izay maty notsatoham-badiny antsy.

Noho ny tsy fahampiam-bola dia ireo tompon-trano ihany no mikarakara sy manamboatra ny ao anatin'ilay trano vaovao izay vao naorin'izy ireo.

Vehivavy iray teratany malagasy sahabo eo aminy enina amby telopolo taona, manao manja maso, kavina, mitondra poketra no miakanjo tsara tena manara-damaody.

Ny ankamaroan'ireo tovovavy dia efa mahalala avokoa fa ao amin'ilay tranom-barotra lehibe eny Ampefiloha eny no misy ireo karazana fitaovana izay ilain'izy ireo amin'ny fikarakarana tarehy.

Amin'izao vanim-potoanan'ny fandrosoana misy antsika izao dia efa maro tokoa ireo karazana entana, entina hanamorana ny fiainan'ny olona; toy ity fitaovana iray ilaina ao anaty orinasa ity.

Hanao fisoratam-panam-badina ny ampitson'iny ilay tovovavy ka mikarakara vatana sy tarehy ary tao-volo izy. Nahorongorony tsara tokoa izany.

Rehefa tsisy atao iny; na ihany koa oran'ny fialantsasatra, dia ny milalao daomy no fialamboly mba tena anka fizin'ireo tovolahy ety aminay ,izany ny tena mety.

Tena maharitra ny fofona maimbo tokoa ilay rangahy iray mivarotra eo akaiky ny farihy an'Anosy satria dia na atoandro na hariva eo foana izy.

Isaka ny miantsena any amin'ireny tranombarotra lehibe ireny aho dia manontany tena foana hoe fa maninona no atao anaty fonosana fitaratra ilay sakafo satria ireny no anisan'ny mahalafo azy.

Maro tokoa ireo toeram-pianarana eny amin'ny anjerimanontolo Anatananarivo renivohitra izay mahazaka mpianatra mahery ny arivo isa toy ity toerana iray izay miendrika tapa-bariaka.

Toerana iray ao amin'ny tranombarotra lehibe any ivelany no ahitana karazam-boankazo maro toy ny mananasy, manga, paoma.

Tovolahy miisa efatra teratany malagasy avokoa zarazara hoditra, samy manana ny volony no miaraka maka sary, mitsikitsiky sy miramirana avy nandresy tamin'ny baolina kitra.

Eny amin'ny tsenan'Analakely raha ho an'Antananarivo Renivohitra manokana dia ahitana karazan-tsakafo toy : ny voatabia, ny voankazo, ny tongolo, ny ovy, ny karaoty sy ireo maro hafa.

Toeram-pisakafoanana iray no tsy misy olona mihitsy satria somary lafo ireo sakafo ao aminy kanefa ny tsirony tsy dia tsara akory.

Teny ilaina ary manan-danja lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona, indrindra moa ireo ankizy sy tanora ny boky ka maro ireo sekoly eto Madagasikara no manery ireo mpianatra hividy ireny.

Tena azo lazaina ho miavaka ary mety tsy misy mba manana mihitsy aza ; ilay firavaka fatao amin'ny tenda, vita vola fotsy ; izay manana haingony hafa kely.

Bibikely marobe miloko mena avokoa no nivoaka avy tao anatin'ilay hazo. Tena mampatahotra sy mampivarahontsana ireo mpandalo izany.

Tena nampiaiky ny maro ny fahaizan'izay nanamboatra ilay firavaka fatao amin'ny tanana miloko ranom-bolamena izay naseho tao amin'ny tambajotran-tserasera.

Misokatra hatramin'ny roa ambin'ny folo alina, eny diva haraina mihitsy aza ilay toeram-pisakafoanana no sady fisotroana zava-pisotro misy alikaola ary fandihizana iray eto Antananarivo.

Maro tokoa ireo karazana fitaovana izay ilaina, amin'ny fanamboarana entana maro toy ireo kojakoja an-dakozia izay mandeha amin'ny herinaratra, kanefa saropady izy reny.

Gazety lehibe izay mivoaka isan'andro eto Madagasikara no maneho eo amin'ny lohatenin'ny pejiny fa fito taona vao nahazo zaza ireo Ray aman-dReny iray teratany Malagasy.

Gazety lehibe iray izay mivoaka isan'andro eto Antananarivo amin'ny vidiny arivo ariary dia maneho eo amin'ny lohatenin'ny pejiny momba ireo solombavambahoaka mahaleo tena.

Misy toerana iray ao amin'ny trambarotra lehibe; eto Antananarivo renivohitra no ahitana ireo karazan-tsakafo, sy mofo mamy tena tian'ireo ankizy.

Omaly folakandro, rehefa avy nisakafo iny izahay tato an-trano dia nanapa-kevitra ny hijery fahitalavitra, ka nahita dokam-barotra misy vorona hafakely.

Ny antsy sy ny famaky ary ireo rehetra izay manodidina izany dia fitaovana ilaina sy fampiasa ao an-tokantrano ; kanefa maro ireo jiolahy no mitondra azy ireny hanaovany ny asa ratsiny.

Efa maro tokoa ireo karazana fitaovana moderina entina hanamoràna ny fiainan'ny olona toy ity fanendasana hena mandeha amin'ny herin' ny herinaratra izay tena mitsitsy tokoa.

Misy lehilahy iray izay lava ranjanana, mainty fihodirana, manao ambony akanjo miloko fotsy ary ambany miloko volontany. Mitondra kitapo babena ireny izy io ary mitazana olona erỳ alavitra erỳ.

Hafakely ny safidin'ilay lehilahy, eo ambony latabatrany dia misy fitaovana fasiana rano izay ahitana ranom-boankazo ngamba sa tsy aiko !

Toerana iray be mpitia sy maro mpitsidika indrindra eto Madagasikara ny valan-javaboaharin'Isalo noho ny ankantony tena miavaka tokoa. Na ho an'ireo teratany Malagasy izany na ireo vahiny izay tonga mitsidika sy miala sasatra.